Niraba ban bɛ Anfooni ŋo ni galisiya bi nyɛla paɣaba mini dabba bi shab ʒila zuɣusaa ka shab ʒiya ka gbubi lunsi bee timpana n ŋmɛra ka wora

Loori nim n bɛ Anfooni ŋɔ puuni atakulɛta ʒiɛ n bɛ palli maa sunsuuni ka naan yi chɛ loori shɛŋa din bɛ pali dinbala maa yaɣali ka loori shɛŋa mii nyɛ sarati do kpaŋa

Niriba ban be anfooni ŋɔ ni galisiya pam bɛ shɛb ʒila tanti puuni ka shɛb mi ʒi puuni n wari waa ka di nyɛla bɛ kaya ni taada waa ka bɛ ʒiya wari maa

Niriba pam m-be anfooni ŋɔ puuni bɛ zaa nyɛla dabba ka ye neempiɛla ka shɛba pili zipiliti ka shɛba mi zaŋ sariti m-pa bɛ zuɣuri ni ka di nyɛla musulinsi daadiini nɛma ka bɛ ye maa

Niraba pam n bɛ du karili puuni bi mii zaa ʒila kuɣusi zuɣu ka teebuli ʒɛ bi sunsuuni ka yino ʒi dikpuni piɛlli zuɣu n sabira

niriba anu m-be anfooni ŋɔ ni niriba anahi ʒila kuɣisi zuɣu ka yino ʒe zuɣisaa ka di nyɛla alizama ka bɛ ʒiya dira

Laa n ʒɛya ka bindirigu bɛ di puuni boraadɛ dibaata ni galli dibaata ni zaham n ti pahi manʒa

niriba pam m-be anfooni ŋɔ puuni bɛ mi nyɛla shikurubihi bɛ mini bɛ karimbanima ka bɛ karimbanima maa wuhiri ba bɛ ni kɔri sham

Nirabaanu n bɛ anfooni ŋo puuni nirabaanahi nyɛla paɣaba ka yino nyɛ doo ka ban ʒi tooni maa zaŋ yɛ duɣurigu n tam teebuli zuɣu ka zaŋ bi maŋa pa di zuɣu ka di nyɛla lahabali ka bi yɛn ti

niriba anahi m-be anfooni ŋɔ ni kpamba ayi n-ʒi kuɣu zuɣu ka zaŋ bukunima pa bɛ tooni ka niriba ayi mi ʒe zuɣusaa ka di nyɛla pɔlitiisi kpamba m-bala

Bull doza nim n bɛ anfooni ŋo puuni bull doza maa nyɛla dibayi n ti pahi ninsal nima ka di nyɛla bull doza nim maa taarila tandaɣa ka ban mii bɛ boɣali maa ni maa gbiri salima

Niraba pam n bɛ anfooni ŋo puuni ka di nyɛla moɣu kpaŋ ka bi bɛ n gbi boɣa ka di nyɛla salima ka bi gbira

Nirba ayopɔin m-be anfooni ŋɔ puuni n-ti pahi simiti ni din miɣisiri mota n-ti pahi bɛ ni ŋmaari mota maa niŋdi bin shɛli ni di ni n-nyɛ heedipain

duu puuni ka kuɣisi ʒɛya ka dufeya pa kuɣisi maa zuɣu kuɣu maa nyɛla zaɣ' tankpaɣu nti pahi sunsuuni teebuli ka di mi nyɛ zaɣ' piɛlli ka naan che laa ni ʒɛya nti pahi fulaawanima ka duu maa puuni peenti pee ta piɛlli